ikibuga c'umupira w'amaboko kiri ahantu heza impande yaho hateye utwatsi twiza cane n'utundi duti two gushariza impande y'ikibuga hari n'inyubako z'amashure nziza zubakishije amatafari ahiye hejuru zisakaje amabati asa n'icatsi kibisi

Mu kibuga kiriho ivyatsi vyakuze gake ,hari abanyeshuri bicaye ku ntebe z'ibiti ,abandi barahagaze bari impande y'ibiti vyakuze birebire bitanga akayaga.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko harimwo imirwi ibiri bari gukina. Abandi barorerezi nabo bahagaze impande y'ikibuga. Hariho ibiti vyakuze birebire bizana umuyaga. Hasi impande y'ikibuga hariho utwatsi duto duto.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko cubatse neza, hariho imigwi ibiri y'abanyeshure bariko barakina, abandi bahagaze ku ruhande hafi n'ibiti vyakuze cane bitanga umuyaga.

Ikibuga ciza c'umupira w'amaboko abakinyi b'impande zibiri bari gukina bahagaze mukibuga. Hariho abarorezi nabo barahagaze hirya y'ikibuga hari ibiti birebire vyakuze bitanga umuyaga.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko hari imigwi ibiri iri gukina abandi na bo b'abarorezi barahagaze hirya y'ikibuga hariho inyubako zobakishije amatafari ahiye hamwe n'amabati yera ibiti binini vyake ze birebire bitanga umuyaga.

Inyubako y'ubwiherero yubakishije amatafari ahiye, hejuru isakaje amabati yera, imbere ikaba ifise imiryango, iriko inzugi zikozwe mu mbaho z'ibiti.

Inyubako y'ubwiherero bw'abakobwa yubakishije amatafari ahiye, hejuru hasize irangi ryera kunkingi hamwe no k'urugi rufise kandi ibirahuri bibonerana.

Mu kibuga ciza cubatse neza c'umupira w'amaboko imigwi ibiri iri gukina bari mu kibuga i ruhande yaho hari ibiti vyakuze bitanga akayaga biri ku ruhande.

Inyubako y'ubwiherero nini ifise imiryango irenga itatu. Hasi hasize irange ry'ubururu, amaja hejuru isize irange ryera. Kandi ni hanini haragutse.

Inyubako nziza ziri ahantu hiyaguye hari utwatsi ,iruhande naho hariho ikigazi cakuze kirekire ,uyubakishijwe amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera ahandi naho ni irangi ry'ubururu ,imbere yaho mu kibuga haraharuye nta twatsi tuhari.

Inyubako y'ubwiherero isize irangi ryera ku rukuta kurugi naho ifise urugi rukozwe mu vyuma rukaba rusize irange ry'ubururu hasi hari ibinogo vyubwiherero bisa nabi.

Hagati y'inyubako ndende zigeretse kabiri, zubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hakaba hasize irangi ryera, hari ikibuga bubatse c'umupira w'amaboko, hirya yaho hari ibiti bitanga akayaga vyakuze kandi birebire.

Inyubako y'ubwiherero yubatse neza. Imbere harasize irangi ryera. Hejuru ku mabati harera. Imbere harubatse ubwiherero bw'abahungu, hari n'inzugi zikozwe mu vyuma.

Inyubako yubatse neza cane y'ubwiherero bw'abakobwa. Yubakishije amatafari ahiye hejuru hari ku nkingi hasize irangi ryera. Urugi rukozwe mu cuma rufise n'ibiyo bibona, rusize irangi ryera.

Inyubako z'ubw'iherero zubatse neza. Ku ruhande hasize irangi risa n'umuhondo. Hari aho bihagarika, abahungu canke abagabo, barahubakiye n'ubwiherero bw'ikizungu.

Inyubako nini nziza y'ubwiherero bw'abahungu, yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi naho hasize irangi ryera. Urugi rukozwe mu vyuma rukaba rugiramwo n'ibiyo bibona. Rukaba rusize irangi ryera.

mu kibuga kinini c'umupira w'amaboko imigwi ibiri iri gukina mu kibuga hari abarorerezi bicaye hafi y'inyubako ndende igeretse kabiri yubakishije amatafara ahiye ku nkingi naho hasize irang igera

inyubako y'ubwiherero yubatse mu kigo c'amashure yubatse neza imbere isize irange ryera hejuru harasize irange ry'ubururu isakaje amabati yera hari aho bubatse habugenewe h'abahungu mu kwiherera

Inyubako nziza y'ubwiherero bw'abahungu ,yubakishije amatafari ahiye ,hejuru harasize irangi ryera cane cane ku nkingi ,urugi rukozwe mu vyuma na rwo rusize irangi ryera.

Mu kibuga ciza c'umupira w'amaboko, imigwi ibiri iri mu kibuga bari gukina, iruhande y'ibiti binini cane vyakuze bitanga umuyaga, hariho n'ivyuma bisize irangi ry'ubururu.

Ikibuga c'umupira w'amaboko hari imigwi ibiri irigukina hama abarorerezi bicaye impande y'ishure yubakishije amatafari ahiye, kunkingi hasize irangi ryera, hejuru n'amabati yera, k'uruhande har'ibiti vyakuze bitanga akayaga.

Mu kibuga ciza cane kiri iruhande y'amashure yubakishije amatafari ahiye, hari abanyeshuri bariko bararorera abari gukina umupira, bamwe baricaye abandi nabo barahagaze

Inyubako y'ubwiherero bw'abakobwa yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hamwe no hejuru hasize igice kimwe irangi ryera hamwe no ku rugi amadirisha manini atanga akayaga ku rugi rukozwe nibiyo bibona, ariko vyamenetse ku ruhande.

mu kibuga c'umupira w'amaboko heza cane imigwi ibiri iri gukina mu kibuga hirya yaho hari ibiti birebire vyakuze vy'imikaratusi bitanga umuyaga hari urugo gwubakishije ivyuma bisize irangi ry'ubururu

Mu nyubako yubatse neza isize amarangi imbere yera, hasi naho ikaba isize amarangi y'ubururu. Ifise imiryango ibiri yubatse neza. Ni imiryango yubatse mu mbaho z'ibiti.

Ikibuga c'umupira w'amaboko cubatse neza cane, hasi gisize isima. Kiri imbere y'amashure yubatse neza cane asakaje amabati afise irangi ry'icatsi kibisi. Ku ruhome hasize irangi ryera.

Impande y'ibiti vyakuze bire bire bitanga umuyaga hubatse ikibuga c'umupira w'amaboko abanyeshuri bariko barakina umukobwa yambaye impuzu y'umuhondo afise umupira ari kwiruka mu kibuga akina.

mu kibuga kinini cane kiri mbere y'inyubako zigeretse zubakishije amatafari ahiye hamwe n'amadirisha manini atanga umuyaga hari ikibuga bubatse c'umupira w'amaboko abanyeshuri bahagaze mu kibuga bagomba gutangura gukina

Ikibuga kinini cumupira wamaboko kiri ahantu hakikujwe nibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga, mu kibuga hari imigwi ibiri iri gukina hariho n'abarorerezi bahagaze haruguru yikibuga.

Inyubako nini y'ubwiherero bw'abahungu hamwe n'abakobwa yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize iranga igera isakajwe amabati yera iri hantu heza hakikujwe n'ibiti vyakuze bitanga akayaga.

Mu nyubako y'ubwiherero yubatse neza cane, amatafari ahiye, ku nkingi hamwe n'amadirisha hasize irangi ryera. Hejuru mw'ibara ryera handitseho "ubwiherero bw'abahungu n'ubw'abakobwa". Yubakishije amatafari ahiye.

Inyubako y'ubwiherero yubatse neza, isize irangi ryera hejuru. Hasi ku nkingi hasize irangi ry'ubururu. Hanze hari utwatsi bahateye hamwe n'ibiti byo gushariza muri ico kigo.

Inzu yubatse neza y'ubwiherero bw'abakobwa. Yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera. Urugi rukozwe mu vyuma kandi rusize irangi ryera.

Mu nyubako nziza y'ubushakashatsi ,yubakishije amatafari ahiye ,ku nkingi hasize irangi ryera ,afise amadirisha manini atanga akayaga, aho bakorera ubushakashatsi barahubakiye neza ,akaba n'intebe bicarako.

Mu nzu yagenewe ubushakashatsi yubakishije amatafari ahiye inkingi isize irangi ryera. Hasi naho hari ibikoresho vyagenewe mu kwifashisha mu bushakashatsi; ni vyinshi bitandukanye.

Mu nzu yubatse neza y'ubushakashatsi imbere hariho ikibaho bandikako ivyo bari ko barakora vy'ubushakashatsi ku meza aho bakorera hasize iranga ryera, ariko n'ibikoresho bifashisha b, ariko barakora ubwo gushaka achatsi.

Mu nyubako nziza cane yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera imbere harubakiye neza aho bakorera ubushakashatsi hariho n'ivyuma bifashisha mu kubukora.

Mu nyubako nziza cane yubakishije amatafari ahiye, hejuru na ho ifise amatara menshi abona. Imbere hariho ahoba hubakiye hagenewe gukorera ubushakashatsi. Hari n'intebe zo kwicara. Harimwo abantu bari gukora ivyigwa.

Inyubako nziza yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi imbere ku meza bubakiyeho bakorera ubushakashatsi hari umwarimu ari imbere yambaye agapfuka munwa akaba afise utwuma mu minwehmu mwe ni ikirahuri kirimwo ibintu ari kubereka uko avanga avanga imiti kugira ngo ikore.

Inyubako nziza cane, yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi, yubakishije amatafari ahiye, hejuru hamwe no ku ruhande hariho imiringoti y'amazi: imwe yera, iyindi isa n'icatsi kibisi.

Inyubako yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi, isize irangi ry'umuhondo ku ruhome, ifise amadirisha manini atanga umuyaga ariko ibirahuri. Imbere aho bakorera ubushakashatsi harubakiye neza, abantu benshi barimwo bambaye umwambaro w'impuzu yera, bari gukora ubushakashatsi.

Inyubako yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi isize irange ry'umuhondo imbere fise amadirisha manini yagutse atanga umuyaga y'ibi yobibona imbere hari ibikoresho bitandukanye bifashisha mu gukora u ugushaka ashatsi.

Munyubako yagenewe gukoreramwo ubushakashatsi yubakishije amatafari ahiye; kunkingi hasize irangi ryera; ifise amadirisha manini ariko ibirahuri bitanga umuyaga. Aho bakorera ubushakashatsi hari intebe bifashisha bicayeko hamwe n'imeza zabugenewe bashirako ibikoresho.

Inyubako nini yo gukoreramwo ubushakashatsi, yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera, hari utubati twabugenewe two kubika ibikoresho hamwe n'ibitabo vyo kwifashisha mu gukora ubushakashatsi.

Mu nzu nziza y'ubushakashatsi yubatse neza cane, imbere n'amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera, aho bakorera ubushakashatsi harubakiye, hariho n'intebe bicaraho iyo bari gukora ubushakashatsi.

Ishure ry'ubushakashatsi ryubatse neza, amatafarahiye, ku mwingi hasize iranga iryera aho bakorera ubushakashatsi bahasize irangiryera bahashira n'amazi, hariho n'intebe umu muntu yicarako ariko uraba ingene bakora ubushakashatse.

Mu nzu yubatse neza n'amatafari ahiye yagenewe kubika ibitabo abanyeshuri bifashisha hamwe n'abarimu, biri mutubati dutandukanye kandi hariho imeza nini iriko icuma gifukishije impuzu isa n'umuhondo.

Inzu nziza yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera. Imbere, hari utubati twagenewe kubika ibitabo, abanyeshuri bifashisha mu kwiga hamwe na mwarimu.

Mu nzu yubakishije amatafari ahiye, harimwo imeza nini cane hakaba hariho n'udupapuro twerekana uko abanyeshuri bafata ibitabo. Hasi hari agaseke kagenewe kubika imicafu.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye yagenewe kubika ibitabo abanyeshuri bifashisha na mwarimu ni utubati tunini kandi twishi turiko ibitabo hariho n'imeza ifukishije impuzu yrumuhondo.

Inyubako nini cane yubatse neza isize irangi ry'umuhondo ku ruhome imbere, hejuru isize irangi ryera. Hagati hariho imeza n'intebe abanyeshure bicarako bariko barasoma ibitabo, hariho utubati twabugenewe two kubika ibitabo.

Inyubako nziza cane yagenewe kubika ibitabo abanyeshure bifashisha, yubakishijwe amatafari ahiye, ku nkingi harasize irangi ryera, ibitabo biri mu tubati dukozwe mu mbaho z' ibiti.

Mu kigo c'amashure mato mato ninyubako zubatse neza disize iranga ijera ku ruhome inzugi hamwe n'amadirisha zisize irange ry'ubururu mu bwugamo harimwo abana b'abanyeshure bicayemwo imbere y'amahur sure hariho aba bikira babiri bahagaze.

mu kigo c'amashure mato mato inyubako zubatse neza cane zisize irangi ryera ku ruhome mfise amadirisha manini atanga umuyaga imbere hariho intebe iteretse ko indobo abantu bashiramwo imyanda

Mu kigo c'amashure mato mato, ni inyubako yubatse neza nini, isize irangiryera imbere hise idirisha rinini ritanga umuyaga, ikibaho abanyeshure bifashisha na mwarimu kirirabura, mbere intebe hamwe n'imeza zubakishijwe mu biti vy'imbahu.

Mu kigo c'amashure mato mato ishure ryubatse neza imbere rifise ikibaho cirabura mwarimu n'abanyeshure bifashisha mu kwiga ivyigwa umwana ari imbere ariko arakora icigwa kijanye n'ibiharuro.

Mu kigo c'amashure mato mato kibuga c ubatse neza c'umupira w'amaboko amashure yubakishije amatafari ahiye akaba asakajwe n'amabati asize irangi risa n'icatsi kibisi.

Mu kigo c'amashure mato mato inyubako yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi harasize irangi ryera, imbere mw'ishure nti ibipapuro bibiri binini biriko ivyigwa abanyeshure bifashisha mu ndome hamwe no mu biharuro.

Mu kigo c'amashure mato mato, inyubako yubatse neza, amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ry'umuhondo, imbere hari abanyeshure bahahagaze, hari utwuma bashizeho dukinga impanuka, dusize irangi ritukura.

Mu kigo c'amashure mato mato, mw'ishure ryubatse neza cane ,risize irangi irisa n'umuhondo imbere, ikibuga abanyeshure bifashisha hamwe na mwarimu risize irangi ryirabura ,imbere hari intebe nyinshi zihari ,hasi zubakishije ivyuma ,hejuru ku meza ni imbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure matomato cubatse neza, gifise inyubako igeretse yubakishije amatafari ahiye, ku ruhande hasize irangi ryera, hejuru ry'umuhondo, isakaje amabati yera. Hanze ku rugo hasize irangi ryera ririmwo ivyandiko biranga ikigo.

Mu kigo c'amashure mato mato, inyubako isize irangi ryera hejuru, amadirisha ifise manini atanga umuyaga. Abanyeshuri bambaye impuzu zera hejuru, bicaye ku ntebe zakozwe mu mbaho z'ibiti. Umwarimu ahagaze imbere ari kubasobanurira icigwa.

Mu kigo c'amashure mato mato inyubako yubakishije amatafari ahiye ku ruhande hamwe no hejuru hasize iranga ryera imbere hari ikibaho umunyeshuri yifashisha kugirango ashobore gusobanukirwa guharura neza ibiharuro.

Mu kigo c'amashure mato mato, ikibuga c'umupira w'amaboko kiri mbere y'inyubako y'amashure ,yubatse neza cane ,amatafari hamwe n'amabati ayi sakaye ,asize irangi risa n'icatsi k'ibisi.

Mu kigo c'amashure mato mato inyubako yubatse neza gisakaje amabati ya sa n'icatsi kibisi ku rugo na ho hari amabara atandukanye y'umuhondo atukura mbere hari uruvuma bubakiye abana bakiniraho hasi hariho utwatsi turi gukura twiza.

Ikigo c'amashure matomato. Inyubako y'amashure yubatse neza, amatafari ahiye. Imbere hariho ikibaho abanyeshure bifashisha na mwarimu mu kwiga, handitseho icigwa c'ibiharuro.

Mu kigo c'amashure mato mato inyubako yubakishije amatafari ahiye ku ruhome hariho ibipapuro bishika bine mwarimu yashizeho ivyigwa abanyeshure bifashisha mu kwiga.

Mu kigo c'amashure mato mato, gifise inyubako nziza isize irangi ryera imbere ahandi ku ruhande hasize irangi risa n'icatsi kibisi, mw'ishure hari imeza nini cane hakaba hariho n'intebe z'ivyuma zisize irangi ritukura ahandi irangi ry'umuhondo.

Mu kigo c'amashuri matomato, inyubako zubakishije amatafari ahiye ku nzugi hamwe no ku madirisha hariho igice kimwe kiriko ibiyo bibona. Abanyeshure bahagaze imbere kandi mu kibuga hari utwatsi duto duto turi gukura.

Mukigo c'amashure matomato; inyubako nziza cane yagenewe kubika ibitabo abanyeshure bifashisha hamwe na mwarimu biri m'utubati dutandukanye. Ibitabo birapanze neza.

mu kigo c'amashure mato mato ni inyubako zubatse neza mu kibuga hari uruhande rumwe hari utwatse turi gukura ahandi naho haraharuye nta byatsi abanyeshure bambaye impuzu ziranga ikigo bari gukina mu kibuga.

Mukigo c'amashure matomato, inyubako yubatse neza isize irangi k'uruhome hamwe no hejuru, hasi hasize irangi ritukura harimwo intebe nyinshi kandi nziza zikozwe mumbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashuri mato mato cubatse neza gisize irangi ryera ku rugo harimwo n'iritukura, Abanyeshure bari gusohoka bari kumwe n'abavyeyi baje kubafata. Hari imodoka nini itwara abanyeshure ihagaze imbere y'umuryango.

Mu kigo c'amashure mato mato, afise inyubako igeretse kabiri. Yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hamwe hasize irangi ryera ,ahandi n'irangi ry'ubururu. Imbere har'ibiti vyakuze bitanga umuyaga. Ikibuga k'uruhande rumwe, gifise ivyatsi, ahandi n'aho haraharuye.

Mu kigo c'amashuri matomato ninyubako iteye irangiye yera ku ruhande hamwe no hejuru ifise intebe nyinshi zisize irangi ritukura imbere ku rugi hasize irangir isa n'icatsi kibisi.

Mu kigo c'amashure matamato n'inyubako zirahantu heza hateye ibiti vyinshi vy'imyembe rifise urugo rutubakishije utwuma tukaba dusize hamwe irangi ryera risa n'akatsi kabisi, iritukura mu kibuga hakaba hari imodoka zihahagaze nyinshi hamwe n'abantu.

Mu kigo c'amashure mato mato. Inyubako yubatse neza amatafari ahiye imbere mu ishure ikibaho abanyeshure bifashisha mu kwiga hamwe na mwarimu banditseho ikibazo kijanye no gucapa.

Mu kigo c'amashure y' intango bafis' inyubako yubakishij' amatafar' ahiye, ku nkingi harasizeh' irange ryera, amabati hamwe n'inzugi n'amadirisha bisiz' irangi, imbere hasi har' ivu ririmw' utubuye, inyuma har'ibiti binini.

Mu kigo c'amashure mato mato ni inyubako itegurigwamwo ibifungugwa vy'abanyeshuri yubatse neza cane n'amatafari ahiye harimwo ibikono binini binini bateguriramwo ibifunguwa vy'abanyeshuri.

Mu kigo c'amashure mato mato ,cubakishijwe amatafari ahiye ,hejuru gisakaje amabati afise irangi ritukura ,ku madirisha hariho ibiyo bibona ,abanyeshure bahagaze imbere bariko barakina.

Mu kigo c'amashuri mato mato inyubako zishaje zubakishijwe amatafarahiye hejuru na mabati y'amatigura imbere hari ahantu hari ivyatsi ahandi naho hari ingazi abanyeshuri bacako bari kwinjira zarashaje.

Mu kigo c'amashuri matomato, inyubako z'amashuri zubatse neza, zisize irangi ryera ku nkingi, ahandi naho risize irangi ry'umuhondo. Mu kibuga hari utwatsi dutoduto ahandi naho nta vyatsi bihari. Harimo ikibuga c'umupira w'amaboko.

Mu kigo c'amashure mato mato n'inyubako zubatse neza, hejuru harimwo izisakaje amabati atukura izindi yera, ku rugo hariho irangi ryera hahagaze imodoka mu kibuga, hari n'ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga.

Mukigo c'amashure matomato inyubako y'amashure yubatse neza, ikibaho cirabura abarimu bifashisha hamwe n'abanyeshure mukwiga, hari intebe hamwe n'imeza ziri mw'ishure kandi nyinshi zikozwe mumbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure mato mato ni amashure yubatse neza amatafari ahiye amarangi yera harimwo n'iryubururu mbere hari igiti cakuze kinini cane c'ivoka munsi yaho hararunze amabuye hamwe n'utwatsi turiko turakura ku ruhande.

Mu kigo c'amashure mato mato ni ishure ryubatse neza kandi risharije ku ruhome; hasize n'irangi ry'umuhondo. Abanyeshure barimwo imbere hamwe n'abavyeyi baje gufata amanota yabo.

Mu kigo c'amashure mato mato, inyubako yubakishije amatafari ahiye, mu mwaka wa kabiri A. Ku rugi rukozwe mu vyuma, rukaba rusize irangi ritukura, iruhande hasize irangi ryera.

Mu kigo c'amashure mato mato Inyubako z'amashure zubatse neza n'amatafari ahiye. Uruhande rumwe hasakaje amabati yera ahandi atukura. Imbere mu kibuga hari abanyeshure bahari.

mu kigo c'amashure mato mato mwishure risize irangi imbere ryera kagabo hamwe na butoyi bicaye ku mashini nyabwonko bari kwiga ifise irangi risa n'icatsi kibisi

Mu kigo c'amashuri matomato mw'ishure ryubakishije amatafari ahiye mwarimu yamanitseho igipapuro kinini kiriko umupira, intebe, ibiti ikaramu, igitabo reka n'ibindi abanyeshuri kugira ngo bibafashe kubitahura.

Mu kigo c'amashure mato mato ni inyubako nyinshi zitandukanye ziri ahantu hatewe ibiti vyiza bitanga umuyaga subakishije amatafari ahiye hamwe ku madirisha n'ivyuma handi na ho kunkingi hasize iranga igera.

Mu kigo c'amashure mato mato ,ni inyubako yubatse neza isize irangi k'u ruhome ry'umuhondo ,ku ruhande rwo hejuru ,hasi ,ni irangi ryera ,ku nkingi hamwe n'inzugi, n'amadirisha ,ni irangi ry'ubururu ,hejuru hasize irangi ritukura ku mabati.

Mu kigo c'amashuri mato mato cubatse ahantu har'ibiti vy'imikaratusi, vyakuze bitanga umuyaga. Hasi hari igice kimwe hari utwatsi duke duke, ahandi naho haraharuye. Mu kibuga har'igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Mu kigo c'amashure matomato, ni inyubako yubatse iteye irangi ryera imbere. Hari ikibaho abanyeshure na mwarimu bifashisha mu kwiga ivyigwa. Umunyeshure Kagabo ahagaze imbere ariko arakora ibiharuro.

Mu kigo c'amashure mato mato, inyubako z'ubwiherero ziteye irangi ryera. imbere ku nzugi n'izibiti hasize irangi ry'ubururu, imbere hariho ibomba babashiriyeho kugira abanyeshure babashe gukaraba iminwe bavuye mubwiherero.

Mu kigo c'amashure mato mato ,n'ishure ryubatse neza ,ryubakishije amatafari ahiye ,hejuru hasize iranga iryera, hariho ikibaho c'irabura abanyeshure bifashisha mu kwiga hamwe na mwarimu ,handitseko icigwa kijanye n'igifaransa.

Mu kigo c'amashure matomato kiri ahantu heza hateye ibiti vyakuze bitanga umuyaga. Amashure yubakishije amatafari ahiye akaba asize irangi ritukura ku mabati. Mu kibuga aba bana barabubakiye uruvuma bifashisha mu gukina igihe basohotse.

mu kigo c'amashure mato mato inyubako yubakishije amatafari ahiye ku ruhande ku ruhome hasize irangi ryera ikibaho abanyeshure bakoresha hamwe na mwarimu gisize irangi yirabura handitseho ikibazo c'igifaransa

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako yubatse neza, ku ruhande hamwe no hejuru iteye irangi ryera, ikibaho abanyeshure na mwarimu bifashisha mu kwiga ivyigwa, canditseho icigwa c'ibiharuro.

mu kigo c'amashure mato mato inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye mwarimu yarafashe igipapuro yandikaho ivyigwa bifasha abanyeshure gutahura mu gifaransa icarico k'umupira intebe ikaramu igitabo igiti eka n'ikindi

Mu kigo c'amashure mato mato, n'inyubako igeretse, hari ingazi zija mw'ishure ryo hejuru, hariho utwuma ku ruhande tubuza impanuka abanyeshure, ku ruhande harasize irangi ryera ahandi naho n'iryumuhondo.

Mu kigo c'amashure mato mato kiri ahantu hatewe ibiti vy'imikaratusi vyakuze bitanga umuyaga, n'amashure yubakishije amatafari ahiye akaba asize irangi ryera ku nkingi hamwe n'amadirisha, amabati nayo asakajwe ayo mashure arera, ahandi n'amatikura.

Mu kigo c'amashure mato mato ahantu heza cane hasharijwe bubatse aho abana bakinira uruvuma nika n'ibindi abana bakina itsize irangi hamwe niryo ubururu ahandi ni umuhondo ahandi riratukura, ni mu vyatsi vyiza biri gukura.

Mu kigo c'amashure mato mato. Ni inyubako nziza cane zubakishije amatafari ahiye. Hejuru zisakaje amabati atukura ku ruhande rumwe, ahandi naho arera. Hubakiye n'ikigega c'amazi. Hari ibiti birebire vyakuze bifasha gutanga akayaga.

Mu kigo c'amashure matomato mwishure hariho igipapuro kimanitseho mwarimu yashizeho kugira abanyeshure bifashishe mu kwiga ibikoresho bakoresha mu murima nk'isuka umuhoro umupanga ipiki eka n'ibindi vyinshi.

Mu kigo c'amashure matomato, ni inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera, ikibaho abanyeshuri bifashisha hamwe na mwarimu mu kwiga ivyigwa, ifise irangi ryirabura handitseko ikibazo bariko barakora abanyeshuri.

Mu kigo c'amashure mato mato, inyubako yubakishije amatafari ahiye, hejuru hasize irangi ryera co kimwe no ku nkingi, ikibaho abanyeshuri bakoresha mu kwiga hamwe na mwarimu kiriko ingengabihe y'ingene bakora haba ku munsi canke amatarike.

Mu kigo c'amashure mato mato, inyubako zubakishije amatafari ahiye, ku nzugi hamwe no ku nkingi hasize irangi ryera ,imbere mu kibuga hari igiti cakuze kinini cane gitanga umuyaga ,kiriko ikengeri abanyeshure bifashisha kumenya amasaha yo gusohoka canke yo kwinjira.

Mu kigo c'amashure mato mato, n'inyubako irimwo ibikoresho abanyeshure bifashisha mu kwiga, har'intebe ,hamwe n'imeza zakozwe mu mbaho z'ibiti. Hejuru ku meza hariho ishakoshe yirabura.

Mu kigo c'amashuri mato mato .Mw'ishure rifise irangi ryera rifise n'amadirisha manini atanga umuyaga abanyeshure hari mu ishure bicaye ku ntebe hamwe n'imeza zakozwe mu biti vy'imbaho.

Mu kigo c'amashure mato mato, inyubako yubakishijwe amatafari ahiye. Ku ruhome, igipapuro kinini gisa n'umuhondo mwarimu yashizeho kugira abanyeshuri bibafashe gutahura, mu gifaransa ico bita inzu, imeza, igiti ,ikinga, imodoka eka hamwe n'igikombe.

Mu kigo c'amashuri mato mato, gifise inyubako nyinshi nziza zubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera, hejuru uruhande rumwe amabati asize irangi risa n'icatsi kibisi, ahandi riratukura, mu kibuga abanyeshuri bariko barakina.

Ikigo c'amashuri mato mato amashuri yubakishije amatafarahiye ku nkingi hasize iranga iryera hejuru hasakaje amabati atukura ikibuga abanyeshuri barikukina barahagaze iruhande yaho hari ibiti bateye vyiza vyo gushariza amashuri.

Ikigo c'amashuri mato mato. Inyubako igeretse rimwe, yubakishije amatafari ahiye. Ku nkingi hasize irangi ryera. Ku rugi hubakishije utwuma, tukaba dusize irangi ritukura.

Mu kigo c'amashuri mato mato n'ishure ryubatse neza risize irangi ryera imbere, hari ikibaho abanyeshure bifashisha bari kwiga hamwe na mwarimu, hari urupapuro runini rucafyeko mashine nyabwonko.

Mu kigo c'amashure matomato. Inyubako yubatse igeretse, yubakishije amatafari ahiye. Ku nkingi ni irangi ryera, mu kibuga haraharuye nta vyatsi bihari.

Mu kigo c'amashuri mato mato citiriwe inyenyeri zejo cubatse neza gisize iranga iryera ku rugo harimwo n'ivyandiko vyinshi vyerekana ico kigo hanze hahagaze imodoka imberea ri abanyeshuri bari gukina.

Mu kigo c'amashure matomato, inyubako z'amashure zishaje ariko zari zubakishije amatafari ahiye. Hari n'uruhande rwari rusize irangi ryera ni uko ryanduye. Mu kibuga hari ivyatsi biriko birakura, hari aho bahora baca, bagenda kw'ishure h'ingazi n'aho harasenyutse.

Mu kigo c'amashure mato mato n'inyubako shasha nziza yubakishije amatafari ahiye ku ruhome hari irangi ry'umuhondo hejuru ku nkingi n'irangi ryera imbere harimwo intebe n'imeza zikozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure mato mato ni ishure ryubatse neza y'umwaka wa gatatu A ryubakishije amatafari ahiye urugi nurw icuma rufise irangi ritukura.

Mu kigo c'amashure mato mato ninyubako yubatse neza isize irangi ryera ku ruhome amadirisha hamwe n'inzugi nsisize irangi ry'ubururu hejuru isakaje amabati yera, hari akabaraza abanyeshure bicayemwo bugamye izuba imbere y'urugi ababikira babiri barahahagaze.

Mu kigo c'amashure mato mato n'inyubako zubatse neza n'amatafari ahiye uruhande rumwe zisakajwe n'amategura ahandi n'amabati asize irangi ritukura mu kibuga hari igice kimwe giharuye ahandi naho har'ivyatsi biri gukura

Mu kigo c'amashure mato mato. Inyubako zubatse ahantu heza hakikujwe n'ibiti vy'imwembe, hamwe n'ibindi vyakuze, bitanga umuyaga. Mu kibuga, hari imodoka nyinshi zihahagaze, hamwe n'abantu.

Mu kigo c'amashuri mato mato, inyubako yubatse igeretse nziza cane yubakishije matafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera, hari utwuma tubuza impanuka abanyeshuri na two dusize irangi itukura. Imbere mu kibuga hakoreye isuku nta vyatsi bihari.

Mu kigo c'amashure mato mato, ishure risize irangi ryera imbere, rikagira n'ikibaho abanyeshuri bifashisha na mwarimu mu kwiga, hacapuyeko ibintu vyinshi bitandukanye ,impuzu hamwe n'umuntu ,imbere hari intebe zikoze mu biti hamwe n'ivyuma

Mu kigo c'amashure mato mato, kirafise ishure ryiza ryubatse neza amatafari ahiye, imbere gifise urugi rwukubatse mu mbaho z'ibiti rukaba rusize irangi ry'icatsi kibisi

Mu kigo c'amashuri mato mato, mu nyubako yubatse neza, harimwo imashini nyabwonko ifise ibara risa n'icatsi kibisi, umunyeshure ari kuyifashisha ariko araraba ingengabihe y'ivyigwa.

Mu kigo c'amashure mato mato, n'ishure ryubatse neza imbere risize irangi ryera, ikibaho abanyeshuri bifashisha na mwarimu kirirabura, rifise n'amadirisha atanga umuyaga, imbere hari intebe n'imeza risize irangi ry'umuhondo.

Mukigo c'amashure matomato n'inyubako zubakishije amatafari ahiye, inzugi hamwe n'amadirisha zikozwe muvyuma. Imbere abanyeshuri barahagaze abandi bari gukina, mukibuga igice kimwe kirimwo utwatsi ahandi naho n'uduti bateye two gushariza ikigo.

Mu kigo c'amashure mato mato, ifise inyubako nziza igeretse kabiri, yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera, abanyeshure bahagaze imbere, abandi mu kibuga harimwo n'igiti cakuze gitanga umuyaga.

Mu kigo c'amashure mato mato. Inyubako yubakishije amatafari ahiye hejuru hasitse iranga igera imbere mwarimu hari gipapuro kinini cane yanditseho ibifasha abanyeshure gutahura mu gifaransa nk'inzu ,mukubuzo ,akayabu, icupa eka.

Mu kibuga c'amashure mato mato amashure yubakishije amatafari ahiye ku nkingi ni irangi ryera hejuru amabati asize irangi ritukura mu kibuga abanyeshure bariko barakina.

Mu kigo c'amashure mato mato ni inyubako zubatse neza zigeretse rimwe zubakishije matafari ahiye hejuru hamwe no ku nkingi hasize iranga iryera disakaje amabati yera mu kigo igiti kinine ni cakuze gitanga umuyaga urugo rwubakishije amatafari ahiye.

Mu kigo c'amashure mato mato ahantu hagugeneweho gushira imicafu hasa nabi hasi hariho ku ruhande utwatsi turi kumera handi na ho haraharuye hari umucanga hakaba hariho agaseke kagenewe we gushiramwo imicafu.

Mukigo c'amashure matomato n'inyubako nshasha yubatse neza, amatafari ahiye, kunkingi hasize irangi ryera ahandi naho n'irangi ry'umuhondo. Imbere har'intebe hamwe n'imeza zikozwe mumbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure mato mato, mw' ishure risize irangi ryera. Ku meza nini cane hariho ibikoresho abanyeshure bifashisha mu kwiga ivyerekeranye n'ibiharuro. Hariho isaha, hakabaho urukiramende, eka n'ibindi.

Mu kigo c'amashure mato mato, ni ishure ryubatse neza risize irangi ry'umuhondo ku ruhome imbere. Hariho igipapuro mwarimu yamanitseho gifasha abanyeshure gutahura ibijanye n'ico bapfana mu muryango uko bavyita.

Mu kigo c'amashure mato mato n'inyubako yubakishije amatafari ahiye ifise imiryango minini hamwe n'amadirisha manini atanga umuyaga imbere hari intebe n'imeza zikozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashuri mato mato ni inyubako igeretse rimwe yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera hari utwuma tubuza impanuka abanyeshuri dusize irangi ritukura ku ngazi zijayo n'indende cane.

Mu kigo c'amashuri mato mato, kiri ahantu heza cane hateye ibiti vyiza bitanga umuyaga. Harimwo ibiti vy'ikigazi, hariho icapa kiri ahantu heza cerekana uko ikigo kimeze.

Mu kigo c'amashuri mato mato hubakishijwe amatafari ahiye amabati asize irangi ritukura kunkingi hasize irangi ryera impande y'amashuri hari ibiti birebire vyakuze bitanga akayaga mu kibuga hari utwatsi duke duke.

Mu kigo c'amashuri mato mato amashure yubakishijwe amatafarahiye ku nkingi asize irangi ryera hejuru asakajwe amabati atukura mu kibuga impande y'ibendera ry'igihugu hari abanyeshuri benshi bari hari barikuhakinira hateye ibiti vyinshi cane kandi bitanga umuyaga.

mu kigo c'amashure mato mato inyubako harimwo izigeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera ku rugo harateye ibiti vyakuze cane bitanga akayaga hari n'inyubako yubakishije amabati yera

Mu kigo c'amashuri mato mato ishuri risize irangi ry'umuhondo imbere hariko ibipapuro mwarimu yamanitse ku ruhome kugira ngo abanyeshure bibafashe kwiga ivyerekeranye no kumenya amasaha.

mu kigo c'amashuri mato mato amashuri yubatse neza yubakishije amatafari ahiye hejuru asakaje amatigura hari igiti kininiya kiri hagati mu kibuga kiriko ikengeri yo kumenyesha abanyeshuri ko bageze kwinjira canke gusohoka

Mu kigo c'amashuri mato mato. Ni ishure ryubatse neza cane, rifise ikibaho mw'ishuri abanyeshuri bifashisha hamwe n'umwarimu, isize irangi ryirabura. Ku kibaho handitse icirwa c'ibiharuro.

Mu kigo c'amashure matomato. Amashure manini Kandi menshi yubakishije amatafari ahiye, akaba asakaje amabati yera. Impande y'amashure, hari ikibuga c'umupira w'amaboko.

Ku kigo c'amashuri mato mato; inyubako yubatse neza, isakaje amabati yera. hejuru hasize irangi ry'ubururu co kimwe no ku nzugi hamwe n'amadirisha. Mu kibuga nta vyatsi bihari haraharuye. Inyuma y'inyubakwa hari ibitoki hamwe n'ibindi biti.

Ikigo c'amashuri mato mato, inyubako yubatse neza, isize irangi ry'umuhondo imbere. Nta kabati kanini kariko ivyumba bishika bitatu, kabitse ibitabo abanyeshuri na mwarimu bifashisha mu kwiga.

Mu kigo c'amashuri mato mato, gifise inyubako igeretse nta mashure yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera mu kibuga nta byatsi bihari haraharuye.

Ikigo c'amashuri mato mato. Inyubako yubakishije amatafari ahiye. Ikaba isakaje n'amabati yera .Mu kibuga abanyeshuri bari gukina hasi ku kibuga hariho utwatsi duto duto ahandi naho nta vyatsi haraharuye.

Mu kigo c'amashure matomato inyubako zubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera. Hejuru zisakajwe n'amabati yera, iruhande yaho hariho inzu yubatse y'ubwiherero, na yo yubakishije amatafari ahiye.

mu kigo c amashuri mato mato, nyubako igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye ,ku nkingi hasize irangi ryera, ku madirisha hamwe no ku nzugi hasize irangi ry'ubururu, mu kibuga hateye igiti kinini gitanga umuyaga, kandi nta byatsi bihari.

Mu kigo c'amashuri mato mwishure ryubatse neza abana babiri bari kwiga ivy'ikoranabuhanga bafise mudasobwa imbere yabo bariko barasubiramwo ivyigwa bize.

Mu kigo c'amashuri mato mato, inyubako nini zubakishijwe amatafari ahiye. Hejuru zisakajwe n'amabati atukura yubatse ahantu hanini hari ikibuga kiriko ivyatsi ,ahandi naho hakikujwe n'ibiti binini bitanga umuyaga.

Mu kigo c'amashuri mato mato inyubako y'abayobozi yubatse neza ku ruhome hasize irangi yera ahandi naho na matafari ahiye ku nkingi hasize irange risa n'umuhondo hejuru y'umuryango hari ibirahure bibonerana.

Mu kigo c'amashuri mato mato. Inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera. Hanze hari n'iyindi nyubako y'ubwiherero, isakaje amabati atukura. Nayo yubakishije amatafari ahiye. Hanze abanyeshuri bari gukina.

Mu kigo c'amashuri mato mato, inyubako y'amashuri yubakishije amatafari ahiye. Hejuru hari amadirisha manini atanga umuyaga. Imbere imeza nini hamwe n'intebe abanyeshuri bicarako bariko bariga.

Mu kigo c'amashure mato mato, inyubako yubatse neza cane y'ububiko bw'ibitabo abarimu n'abanyeshure bifashisha mu kwiga. Ibitabo biri mu tubati twubakishije imbaho z'ibiti.

Ku kigo c'amashuri mato mato, inyubako zubatse neza cane n'amatafari ahiye, zisakajwe n'amabati yera. Mu kibuga, hariho igice kimwe hariho utwatsi dutoya. Abanyeshure bavuye kw'ishure bashitse mw'ibarabara bariko barakora.

mu kigo camashuri mato mato ni nyubako zire ahantu heza cane hateye ibiti vyimigano vyakuze bitanga umuyaga hari nibindi biti ku ruhande mu kibuga hari imodoka nyinshi harimwo nabantu bahagaze mu kibuga

Mu kigo c'amashuri matomato amashuri yubakishije amatafari ahiye ngu nkingi hasize iranga iryera ifise amadirisha manini atanga akayaga ku ruzitiro na ho hariho ibiti.

Mu kigo c'amashuri matomato. Inyubako igeretse, yubakishijwe amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi. Inzugi zikozwe n'ivyuma, bisize irangi ritukura. Ku ngazi aho abanyeshuri baca baja mw'ishuri, hari ivyuma bahashize bisize irangi ritukura.

Mu kigo c'amashuri mato mato ishure rinini ryubatse neza imbere hasize iranga igera no hejuru hafi n'amadirisha hasize iranga iritukuro imbere hari intebe n'imeza zikozwe mu byuma hasi hejuru naho ni mumbaho z'ibiti.

Aha ni ho mwize amashure yanje mato mato ni amashure ameze neza yubatswe kera, ariko, kandi yubatswe mu vyumuba bikomeye ko arakomeye ikindi, kandi hari ikibuga kiniya cane twakunda kkwakinira umupira haragutse hameze neza umwana wese arakina yisanzuye ata kugundana n'abandi n'ishure ryiza twahakuye ubumenyi, kandi turashima.

Mu kigo c'amashuri mato mato inyubako yubatse neza cane ifise irangi ryera imbere. Hariho utubati twagenewe kubika ibitabo abanyeshuri na mwarimu bifashisha mu kwiga. Imbere hariho imeza n'intebe zisize irangi ry'umuhondo.

Mu kigo c'amashure mato mato, ishure ryubatse neza cane ry'ubakishijwe amatafari ahiye, k'uruhome hari igipapuro kinini cane c'umuhondo canditseko icigwa kijanye n'ibiharuro.

mu kigo c'amashuri mato mato inyubako yubatse yubakishije amatafari ahiye ifise ikibaho abanyeshuri bifashisha hamwe na mwarimu canditseko ikibazo c'igifaransa

Mukigo c'amashure Matomato, gifise inyubako Nini cane kigizwe n'ibirasi vyinshi vyubakishije amatafari ahiye, kunkingi harasize irangi yera, Amadirisha hamwe ninzugi, inzu kubakishijwe ivyuma isize irangi ryera.

Mu kigo c'amashuri mato mato ishure ryubatse neza cane ryubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera hanze hari igiti cakuze kinini c'ipapaye hamwe n'ibindi biti bitoyi vyo gushariza amashure.

Mu gigo c'amashure matomato ishure ryubatse neza cane imbere risize iranga iryera hariho ikibaho abanyeshuri bigiraho cikirirabura mwishure hari intebe n'imeza zikozwe mu mbaho z'ibiti.

Ku kigo c'amashuri mato mato mu ishure ryubakishije amatafari ahiye hari ikibaho abanyeshure bifashisha hamwe na mwarimu mu kwiga handitseho ikibazo co gucapa.

Ku kigo c'amashuri mato mato, mu kibuga barahubatse ibombo abanyeshuri bifashisha mu kunywa amazi, canke gukaraba kibuga hari utwatsi duke duke ku ruhande ahandi naho haraharuye. Amashure yubakishije amatafari ahiye afise amabati asize irangi ritukura.

Mukigo c'amashuri mato mato ishure risize irangi ryera imbere rifise n'ikibaho abanyeshuri bigiraho cirabura intebe hamwe n'imeza ziri mwishure zikozwe mu mbaho z'ibiti.

ikigo c'amashuri mato mato inyubako y'amashuri ndende igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera imbere hari igiti kiriko ibendera ry'uburundi mu kibuga hari igiti kinini gitanga akayaga

Mu kigo c'amashure mato mato ishure ryubatse neza risize irangi ry'umuhondo ku ruhome hariho igipapuro kimanitse mwiishure cerekana ingene abana batandukanya ico abantu bapfana mu muryango.

Mu kigo c'amashuri mato mato, ishure ryubakishije amatafari ahiye. Kuruhome hariho icapa mwarimu yashizeho, abanyeshuri arico bifashisha mu kumenya gutandukanya inzu, imeza, imodoka, eka n'ibiti.

Mu kigo c'amashuri mato mato, amashuri yubatse neza cane yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera hejuru hafise amabati yera urugo narwo n'urwibiti.

Mu kigo c'amashure mato mato; amashuri menshi kandi meza yubakishije amatafari ahiye. Ku nkingi hasize irangi ryera, hejuru hasakajwe n'amabati yera; mu kibuga haraharuye nta vyatsi bihari.

Mukigo c'Amashure matomato, cubakishije amatafari ahiye, hejuru gisakajwe n’amabati y’amategura, hariho hanze ibiti biteye binini bitanga akayaga.

Mu kigo c'amashuri mato mato inyubako zubatse neza zubakishije amatafari ahiye hejuru zisakajwe n'amabati yera mu kibuga hari igice kimwe kirimwo utwatsi duto duto ahandi naho hari umusenyi nta vyatsi bihari.

Ku kigo c'amashure matomato cubakishijwe amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera. Urugo narwo rwubakishijwe amatafari n'umucanga n'isima. Hari igiti kininiya c'umukaratusi cakuze cane kirekire gitanga umuyaga.

Mu kigo c' amashure matomato, nishure rifis' ikibaho kinini gisize irangi ryirabura, abanyeshure bari kwiga bicaye mu ntebe mwarimu. ahagaze imbere kukibah' arigusobanura ivyo bari kwiga

Mu kigo c'amashuri mato mato inyubako zubakishije amatafari ahiye ,asakaje amabati yasize irangi ritukura mu kibuga hari ibiti bibiri vyakuze binini bitanga umuyaga. Abanyeshuri bari gukina hariho igiti kiriko ibendera ry'igihugu.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, mw'ishure hari igipapuro kinini mwarimu yamanitse ku ruhome rw'ishure; hariko ibikoresho bakoresha mu kurima mw' itongo: isuka, umuhoro, inyundo, ipiki, eka n'ibindi vyinshi.

mu kigo c'amashuri mato mato ishure risize irangi ryera imbere hari igipapuro mwarimu yamanitse gifasha abanyeshure gutandukanya ubwoko bw'amasi nico kibafasha gutahura neza ico cigwa c'indondabihugu

mu kigo c'amashure yisumbuye n'inyubako y'amashure yubakishije amatafara ahiye ku nkingi ihasize irangi ryera hejuru isakaje n'amabati yera mu kibuga ari abanyeshure bari impande y'urugo rw'ishure hagati hariho igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'uburundi

Mu kigo c'isumbuye c'uburinganire mu Kanyosha i Bujumbura cubatse neza cane n'inyubako igeretse rimwe yubakishije amatafari ahiye hejuru isakaje amabati yera ku rugo hari irangi ryera ryanditsemo ivyandiko biranga ikigo.

Ku kigo c'amashure yisumbuye cubatse ahantu heza gifise inyubako nziza zisakaje amabati afise icatsi kibisi, ku rugo hasize irangi ryera hariko n'ivyandiko vyinshi vyerekeranye n'ico kigo.

Mukigo c'amashure yisumbuye n'inyubako yubakishije amatafari ahiye imbere hariho utwuma hamwe n'inkingi bisize irangi ry'ubururu. Hari abanyeshuri bafise udushakoshe kubitugu bahagaze imbere y'amashure. Hari mukibuga ibiti bahateye bitanga akayaga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi iyera hejuru hasakaje amabati yera hari ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga u kibuga hari igiti kiri ko ibendera ry'igihugu cu Burundi umuntu uri kugenda mu kibuga hagati.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ninyubako yubakishije amatafari ahiye hasi ni amabuye inzugi hamwe n'amadirisha zikozwe mu vyuma inzugi zisize irange ry'ubururu hanze harig tiiki inini cane gitanga umuyaga.

Mukigo c'amashure yisumbuye nishure ryubakishije amatafari ahiye kunkingi hasize irangi ryera harimwo ikibaho abanyeshuri na mwarimu bifashisha mukwiga ivyigwa. Handitseho icigwa kijanye n'iicongereza.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, mw'ishure rinini cane risize irangi ryera harimwo imashini zo kubarira, hakaba abanyeshure bari kwiga kubarira bicaye ku ntebe hamwe n'abigisha bari kubigisha.

Mu kibuga c'amashuri yisumbuye gifise inyubako ndende zigeretse rubakishije matafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera imbere hari imodoka nyinshi zitandukanye kandi mu kibuga hari ibiti byakuze bitanga ankuyaga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye n'inyubako yubatse igeretse rimwe yubakishije amatafari ahiye ku nkingi n'irangi ryera abanyeshure bahagaze impande y'amashure mu kibuga hakoreye isuku nta vyatsi bihari.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ni inyubako zubakishije amatafari ahiye; hejuru ku nkingi hasize irangi ryera. Hariho igiti kiri hagati mu kibuga, cakuze kirekire gitanga umuyaga. Mu kibuga haraharuye, nta vyatsi bihari.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ni inyubako yubatse neza; hejuru isize irangi ryera . Ifise amadirisha manini atanga umuyaga. Hasi isize irangi risa n'ivu; mw' ishure hari intebe nyinshi zihari zikozwe mu mbaho z'ibiti.

Kw'ishure ryisumbuye ry'iko mine yangozi ni inyubako igeretse isize amaranga imenshi imeza arimwo ayi ubururu ku mpingi ayo icatsi kibisi hejuru ku rukuta ama imbere harateye utwatsi w twiza two gushariza ikigo.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, n'inyubako zubatse ahantu heza hateye ibiti vy'imikaratusi vyakuze bitanga umuyaga, hagati y'amashure hari igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'u Burundi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, n'ishure ryubatse neza ,amatafar' ahiye ,hejuru hasize irangi ryera, hasi hasize irangi ry'ubururu ,mu kibuga hari biti vyakuze birebire bitanga umuyaga hasi naho ,hari utwatsi tukimera duto duto.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, n'inyubako nini cane y'amashuri igeretse, hariho ingazi abanyeshure bacako, hakabaho nahari ivyuma bikinga impanuka abanyeshure bari kurengana, n'ishure ryubakishije amatafari ahiye rikaba risize n'irangi ryera ku ruhome.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ,n' inyubako z'amashure zubatse neza ,amatafari ahiye ,ku nkingi hasize irangi ryera, hejuru zisakaje amabati yera, impande hari ibiti vyakuze binini birebire bitanga umuyaga, mu kibuga hari igiti kimanitse ibendera ry'igihugu c'Uburundi inyuma y'amashure harimwo umunara.

Ikigo c'amashuri yisumbuye c'inyubako ndende igeretse kabiri cubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera ku rugo naho hubakishije amatafari ahiye hakaba hariho uruhande rusize irangi ryera.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako z'amashure zubatse neza harimwo n'iyigeretse yubakishije amatafari ahiye ku rukuta hamwe no ku nkingi hasize irangi ryera imbere hari uduti bateye two gushariza.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako ndende yubatse igeretse kabiri; yubakishije amatafari ahiye; ku nkingi hamwe hasize irangi ryera ahandi naho ni ubururu. Imbere hahagaze imodoka ziri munsi y'igiti kinini gitanga umuyaga. Imbere hari igiti kiriko ibendera ry'igihugu c' Uburundi.

Ikigo c'amashure yisumbuye nishure ryubatse neza cane hariho idirisha rifise ivyuma bisize irange ry'ubururi urebeyemwo hari ibiti biri mbere vyakuze bitanga umuyaga imbere na ho hari ishakoshe yirabura ihateretse.

Mu kigo c'amashure yisumbuye n'inyubako yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize iranga ryera imbere ikibaho cirabura abanyeshure namwarimu bifashisha mu kwiga ivyigwa intebe hamwe n'imeza zikozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, ni inyubako nziza cane zubakishije amatafari ahiye, hejuru zisakaje amabati yera, kurugo naho hubakishije amabuye ,ahandi naho hari utwuma tumeze nk'amadirisha bubakishije dufatanye n'inkingi z'amabuye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye. Inyubako yubatse igeretse, yubakishije amatafari ahiye. Ku nkingi, hasize irangi ry'ubururu. Imbere hari ibiti bateye bikuze bitanga umuyaga. Hasi hari igice kimwe kirimwo utwatsi dukeduke, ahandi na ho haraharuye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako yubatse neza, amatafari ahiye, irangi ryera ku nkingi, hejuru amabati arera, ahandi naho, nt'amabati, n'amatigura, imbere hariho igiti kirekire gitanga akayaga mu kibuga hakoreye isuku haraharuye nta vyatsi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera kibaho abanyeshuri na mwarimu bifashisha mu kwiga handitseho amajambo y'igifaransa.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, nta mashure yubatse neza, amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera, hejuru, n'amabati yera, hakikujwe n'ibiti binini vyakuze bitanga umuyaga, mu kibuga hari igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Mukigo c'amashure yisumbuye n'inyubako zubatse neza amatafari ahiye kunkingi hasize irangi ryera, kumpande har'ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga. Mukibuga ntavyatsi bihari haraharuye, hari abanyeshure bari kugenda.

Ikigo c'amashure yisumbuye ,inyubako isize irangi risa n'icatsi imbere ,hariho ikibaho abanyeshuri bifashisha mu kwiga, mwarimu ahagaze imbere abanyeshuri baricaye mw' ishure bari gukurikirana icigwa.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako nziza cane harimwo izigeretse rimwe tubakishije amatafari ahiye, kandi ku nkingi hasize iranga irera hejuru kumabati uruhande rumwe arera ahandi na ho aratukuwa ukibuga hari ivyatsi bigufi bigufi bigikura.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubatse neza yubakishije amatafari ahiye, ifise urugi rukoze mu cuma rukaba rusize n'irangi isa n'ivu.

Mukigo c'amashure yisumbuye inyubako imwe ndende cane igeretse hakaba n'iyindi ngufi zubakishije amatafari ahiye kunkingi hasize irangi ryera, hariko n'ikengeri abanyeshuri bifashisha mukumenya yuko hageze kwinjira canke gusohoka.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubatse neza isize irangi imbere ryera hariho ikibaho abana bifashisha mu kwiga hamwe na mwarimu canditseho icigwa c'igifaransa.

Ishure ry' isumbuye, amashure yubatse neza yubakishij' amatafar' ahiy' ageretse kabiri inking' isiz' iranga ryera, imbere har' biti bitoyi bateye byo gushariz' amashure, mu kibug' uruhande rumwe harih' utwatsi, ahandi naho haraharuye, hejuru mu kirere hasa neza.

Mu kigo c'amashurie yisumbuye, n'inyubako yubatse neza, hejuru isize irangi ryera ,kuruhome isize irangi risa n'umuhondo, ifise n'idirisha rinini ritanga umuyaga harimwo utubati twinshi twagenewe kubika ibitabo ,harimwo n'imeza n'intebe iyo abanyeshuri baje gusoma ibitabo bifashisha.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, hari ibiti byakuze binini cane bitanga umuyaga biri mu kibuga. Hirya yaho igiti ciza kimanitseho ibendera ry'igihugu c'Uburundi. Amashure akikujwe n'ibiti vyakuze.

Kw'ishure ryisumbuye ,ikigo cubatse neza cubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera, hejuru hasakajwe amategura, hakikujwe n'ibiti birebire vyakuze bitanga akayaga ,kukibuga hari igiti kimanitseho ibendera ry'uburundi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ni inyubako igeretse kabiri yubakishije matafari ahiye ku nzugi hamwe no ku madirisha hasize irangi ryera imbere mu kibuga hahagaze imodoka nyinshi zitandukanye u ruhande rumwe hari utwatsi duke duke ahandi na ho haraharuye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye. Cubatse ahantu hanini kandi heza, mu biti vyakuze bitanga umuyaga. Mu kibuga, hari igiti kiriko ibendera ry'igihugu. Hasi, hari utwatsi duto turi kumera.

Mu kigo c'amashure yisumbuye mwishure riteye irangi ryera imbere abanyeshure bicaye ku ntebe zikozwe n'ibyuma hasi hejuru ku meza n'imbaho z'ibiti, umwarimu ari mbere ari kubasobanurira ivyigwa.

Ku kigo c'amashure yisumbuye inyubako zibiri zirabana zubakishije amatafari ahiye kunkingi hasize iranga igera imbere hariho hahubakiye ishusho ya bikira mariya mu kibuga hafise isuku haraharuye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako nyinshi zubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera hejuru zisakaje amabati yera imbere hari uduti bateye tugufi two gushariza ikigo, mu kibuga hakoze amasuku nta vyatsi bihari.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, ni ishure ryiza rifise ikibaho co kwandikako cirabura, ni co abanyeshuri bifashisha hamwe na mwarimu mu kwiga, handitseho icigwa c'igifaransa.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako y'amashuri yubatse neza, amatafari ahiye, hejuru y'ikibaho hasize irangi ryera, ikibaho cirabura abanyeshure bifashisha na mwarimu kiri imbere.

Mu kigo c'amashure yisumbuye kiri ahantu heza hakikujwe n'ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga. Ishure ry'ubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera mu kibuga hakoze isuku nta vyatsi bihari haraharuye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ishure ryubatse neza rifise ikibaho cirabura umwarimu n'abanyeshure bifashisha mu kwiga ivyigwa rifise n'amadirisha manini atanga umuyaga abanyeshure bari gukurikira mwarimu ari.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubakishije amatafari ahiye hejuru isakaje amabati yera hamwe no ku nkingi. Mu kibuga hari igice kimwe kirimwo utwatsi turi gukura, ahandi imbere hari uduti tw'ugushariza bateye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ni inyubako nini cane isize irangi ry'umuhondo imbere ifise amadirisha maremare, kandi manini atanga umuyaga imbere hariho akabateka arimwo ibitabo, kandi na ho ni ntebe n'imeza ziria ko imasha y'ini nyabwonko, kandi nyinshimo.

Mu kigo c'amashure yisumbuye n'ishure ryubatse neza risize irangi ry'umuhondo ku ruhome. Imbere rifise amadirisha ariko ibiyo bibona hari umunyeshuri yicaye mw'ishure ari wenyene ari kwiga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, mw'ishure ryubakishije amatafari ahiye. Hari ikibaho abanyeshuri na mwarimu bifashisha mu kwiga ivyigwa. Hariho urutonde rw'urukwirikirane rw'ingene bazokora ibibazo ,amatarike hamwe n'iminsi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye; ishure ry'inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye; ku nkingi ihasize irangi ryera, hejuru ni amabati yera . Mu kibuga c'umupira w'amaboko harimwo abanyeshure bariko bagenda n'amaguru. Hirya hariho imodoka itwara abanyeshure ihagaze.

Ikigo c'amashure yisumbuye kinini cubakishije amatafarahiye ku nkingi harasize igice kimwe iranga iryera ahandi hasi n'irange ry'ubururu mu kibuga hari ivyatsi bikiri bitobito.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, ni inyubako igeretse rimwe, yubakishije amatafari ahiye. Imbere hariho igiti kinini kitanga akayaga cakuze, hariho igiti kiriho ibendera ry'igihugu c'Uburundi. Ku rugo hahikujwe n'uduti bateye dushariza ikigo.

Kw'ishure ryisumbuye ni inyubako ziza cane zubakishije amatafari ahiye uwu nkingi hasize iranga igera hejuru zisakajwe amabati yera mu kibuga hari ibiti birebire vyakuze bitanga ake akayaga hasi na ho hariho ibiti bitobito bihari vyo gushariza amashuri.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ni inyubako nyinshi zitandukanye, zubakishije amatafari ahiye. Hejuru hamwe hasakaje amabati yera ahandi naho ni amategura, mu kibuga hari amasuku, haraharuye nta vyatsi bihari.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ni inyubako yagenewe gukoreramwo ubushakashatsi harimwo za mudasobwa ziri ku meza hejuru hasize irangirisa n'icatsi kandi naho intebe nziza zikoze mu mbaho z'ibiti hari abagabo babiri bahagaze mu nyubako.

Ku kigo c'amashure yisumbuye ishure ryubatse neza cane risize irange igera ku ruhome, hasi naho risize irange ryirabura, rifise amadirisha ariko ibiyo bibonerana kandi bitanga umuyaga, inzugi na zo zisize irange ry'ubururu.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubatse neza hejuru iteye irangi ryera ifise ikibaho cirabura abanyeshure bifashisha na mwarimu mu kwiga hafi yaco hasize irangi risa n'ivu.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, nta mashuri meza yubakishije amatafari ahiye. Hasi hasize irangi ryera. Hejuru ku mabati hasize irangi ry'ubururu. Mu kibuga hafise isuku haraharuye. Ku ruhande, hateye uduti dutoduto two gushariza amashure.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako y'amashure yubatse neza; ku ruhome isize irangi ry'umuhondo. Hejuru ni irangi ryera. Ifise amadirisha manini kandi yagutse, atanga umuyaga. Imbere mw' ishure hari intebe zubatse neza, hasi ni ivyuma, ku meza hejuru ni imbaho z'ibiti.

Ikigo c' amashure yisumbuye iinyubako igeretse yubakishije amatafarahiye ku ruhande hari ibiti vyakuze birebire vyo mw'ikaratuse bitanga umuyaga mu kibuga hubakiye neza hariho n'igiti kiriko ibenda berarya igihuku.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako ndende yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera cokimwe no ku madirisha atanga umuyaga, hari ingazi abanyeshure bifashisha baja mw'ishure, hakaba n'ivyuma biri ku ruhande bikinga impanuka bisize irangi ryera.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako zubakishije amatafari ahiye. Ku nkingi hasize irangi ryera hamwe n'amadirisha. Imbere mu kibuga, hariho igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'Uburundi. Ku ruhande hari uduti dutoduto bateye two gushariza ikigo.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako z'amashure zubatse neza risakaje amabati y'ubururu mu kibuga hari igiti cakuze kinini gitanga umuyaga hasi harakoreye neza nta vyatsi bihari hari isuku hari n'igiti c'ikigazi cakuze kinini kiri ku rugo rw'ishuri.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, amashure yubatse neza amatafari ahiye, hejuru isakaje n'amabati yasize irangi risa n'icatsi. Ku miryango hamwe n'amadirisha hasize irange ry'ubururu. Imbere hari utwatsi duto duto turi kumera hasi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye; Ni inyubako nini cane yubakishije amatafari ahiye. Ifise ikibaho kiri mbere cirabura, abanyeshuri bigiraho . Mwarimu ahagaze imbere abanyeshure nabo baricaye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye gifise inyubako ndende zibiri zigeretse kabiri, zisize irange ry'umuhondo ku nkingi naho risize irange ritukura hagati harihiyo igiti kimanitse ko ibendera ry'Uburundi, hasi hari imodoka zihagazeho hamwe n'abanyeshure bari mu kibuga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, mw'ishure yubatse neza cane, hari ikibaho abanyeshure bifashisha hamwe na mwarimu mu kwiga ivyigwa, ubu ngubu handitseko icigwa c'ibiharuro.

Mu kigo c'amashure yisumbuye n'inyubako zubatse neza n'amatafari ahiye ,ku madirisha hamwe no ku nkingi hasize irangi ryera hari inyubako igeretse rimwe nayo isakaje amabati yera hari igiti cakuze kirekire gitanga umuyaga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubatse igeretse yubakishije amatafari ahiye ku rugi hamwe no ku madirisha hasize irange ry'ubururu ku nkingi hasize irangi ryera imbere hariho ingazi abanyeshuri bacamo kugira bashike ku ishure ryo hejuru.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako nziza cane igeretse yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera, imbere hateye uduti duto duto two gushariza inyubako, hari n'igiti kiriko ibendera ry'igihugu.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubakishije amatafari ahiye, hejuru isize irange ryera no ku madirisha imbere inkingi zisize irange ry'ubururu, abanyeshure bafise amashakoshe mu bitugu bahagaze imbere.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, n'inyubako nini cane ikorerwamwo inama. Isize irangi ryera k'uruhome. Ifise n'amadirisha manini atanga umuyaga. harimwo abanyeshuri benshi bicayemwo, harimwo n'uwuhagaze afashe ijambo. Bicaye ku ntebe nziza zifise irangi ritukura.

Mukigo c'amashuri yisumbuye n'inyubako zubatse zigeretse rimwe zubakishije amatafari ahiye. Kunkingi hasize irangi ryera imbere mukibuga hariho igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'uburundi. Impande y'ikigo c'amashuri hateye uduti dutoduto two gushariza ikigo.

Mu kigo c'amashure yisumbuye n'inyubako nyishi zubatse neza n'amatafari ahiye ku nzugi hamwe no ku madirisha hasize irangi ryera ku nkingi hasize irangI ry'ubururu imbere hari intebe n'imeza hasi ikozwe mu cuma hejuru ku meza n'imbaho z'ibiti.

Ku kigo c'amashure y'imyuga yisumbuye co mu kanyosha cubatse neza gisize iranga iryera madirisha hasize irangir isa n'ivu ku rugo hari igice kimwe cubakishije amabuye ahandi na ho na matafari ahiye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye. Ni inyubako zubatse neza, zubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize iranga ryera, ku rundi ruhande n'ubururu. Mu kibuga hari imodoka ihagaze, abanyeshure bari kwinjira mu mashure ,hari igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Mukigo c'amashure yisumbuye ,ishure ryubatse neza ,amatafari ahiye ,urugi rukoze mu vyuma ,rusize irangi irisa n'ivu, iruhande hariho irangi ryera risize k'uruhome.

Mukigo c'amashure yisumbuye n'inyubako yubatse neza isize irangi ryera. Imbere hari ikibaho abanyeshuri na mwarimu bifashisha mukwiga ivyigwa. urugi narwo rufise ibiyo bibonerana, hasi hasize irangi ryirabura.

mu kigo c'amashuri yisumbuye, ninyubako yagenewe kubikwamwo ibitabo. isize irangi ryera imbere. hariho akabate kugaye n'ingufuri, karimwo ibitabo abanyeshuri na mwarimu bifashisha mu kwiga ivyirwa.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, ninyibako isize amarange imbere n'inyuma, ifise idirisha rinini ritanga umuyaga, kurugi naho hariho ibiyo bibonerana, imbere hari ikibaho abanyeshure bifashisha mu kwiga hamwe na mwarimu.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubakishije amatafari ahiye hari ikibaho abanyeshure na mwarimo bifashisha mu kwiga ivyigwa handitseho ikibazo kijanye n'imibereho ya muntu.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako zir ahantu heza hakikujwe n'ibiti bitanga umuyaga zubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize iranga ryera mu kibuga hagati hari igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'uburundi abantu babiri bari mu kibuga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako z'amashure zubatse neza abanyeshure batandukanye bahagaze imbere y'amashure mu kibuga hari twatsi duke duke turi gukura ariho umwana ari kuibomba ari gukaraba anywa amazi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye. Inyubako ndende igeretse rimwe yubakishije amatafari ahiye. Ku nkingi hasize irangi ryera. Amadirisha hamwe n'inzugi zikozwe mu vyuma hasize irangi ry'ubururu. Imbere hariho utwatsi turi gukura.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye ishure ryubatse neza rifise irangi ryera amadirisha manini atanga umuyaga ikibaho cirabura abanyeshuri bifashisha mu kwiga harimwo intebe zikozwe mu mbaho z'ibiti.

ikigo c'amashuri yisumbuye gifise inyubako zubakishije amatafari ahiye hejuru ku nkingi hasize akarangi kera imbere hari ibiti bigufi bitanga umuyaga ku rugo hubakishije amatafari ahiye kandi hariho uruhande rwa bomotse

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye. Hejuru isakajwe n'amabati asize irangi ry'icatsi kibisi. Mu kibuga hari ivyatsi bikuze kandi vyiza cane.

Kwishure ryisumbuye rifise ishure rinini ryubatse neza cane risize irangi ryera imbere rifise ikibaho abanyeshure bigiraho cirabura abanyeshure bari kwiga bicaye kuntebe zubakishije imbaho zibiti

Mu kigo c'amashure yisumbuye amashure asize irangi ryera akaba asakaje amabati yera. Imiryango ni y'ivyuma. Hanze nta vyatsi bihari haraharuye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako yubatse neza, amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera. Hejuru isakaje n'amabati yera. Imbere hari intebe zihari, hamwe n'imeza zakozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye ishuri ryubatse neza risize iranga igera imbere hejuru risakajwe n'amabati afashwe n'ivyuma mw'ishuri hariho imeza n'intebe abanyeshuri bicarako bariko barasoma ibitabo hari mudasobwa zifukishijwe impuzu ziyirabura.

Mu kigo c'amashure yisumbuye nta mashure yubatse ageretse, yubakishije amatafari ahiye, hejuru asakajwe amabati yera. Ku nkingi zifashe ishure risize irangi ryera, hanze hahagaze imodoka yirabura, harateye ivyatsi cane cane ku rugo rukikuje ico kigo.

Mukigo c'amashure yisumbuye inyubako z'amashure zitandukanye harimwo inyubako igeretse yubakishije amatafari ahiye, ikabisize irangi ryera ku nkingi, hejuru isakaje amabati yera izindi nyubako zisakaje amabati atukura mu kibuga hari ivyatsi.

Mukigo c'amashure yisumbuye hari amashure meza cane harimwo n'ishure ryubatse rigeretse, ryubakishije amatafari ahiye kunkingi hari iragi ryera, hejuru risakajwe namabati yera, iruhande yaryo har'isengero mukibuga har'igice kimwe kirimwo umusenyi.

Ishure rikuru ryitiriwe umweranda Paul ry'i Bujumbura ,ni inyubako igeretse yubakishije amatafari ahiye ,ku nkingi hasize irangi ryera cokimwe no ku madirisha , inzugi zisize irangi ry'ubururu.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, ishure ryiza ryubatse rigeretse yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera, ku ngazi abanyeshuri bacaho naho ku ruhande harasize irangi ryera.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye, inyubako yubatse neza igeretse rimwe yubakishije amatafari ahiye. Ku nkingi hasize irangi ryera. Imbere hari igiti kinini gitanga akayaga; iruhande yaco hari ibendera ry'igihugu. Mu kibuga nta vyatsi bihari haraharuye.

Ikigo c'amashuri yisumbuye, inyubako yubatse neza isize irangi ku ruhome ry'umuhondo; hejuru ikaba isize irangi ryera. Hariho ikibaho abanyeshuri bifashisha mu kwiga. Imbere, hariho n'imeza nini mwarimu aterekako ibitabo iyo ari kwigisha abanyeshuri.

mu kigo c'amashuri yisumbuye ishure ryubatse neza risize irangi risa n'umuhondo ku ruhome hafi ku nkingi hasize irange ry'ubururu inzugi hamwe n'amadirisha rikozwe mu byuma bisize n'irangi risa n'ivu

Mu kigo c'amashure yisumbuye ,inyubako z'amashure zubatse neza tubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize iranga ryera ,amadirisha n'inzugi hasize iranga iritukura imbere y'amashuri kagabo ari kugenda aja mu ishure.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako batunganirizamwo amafunguro y'abanyeshure. Harimwo inkono nini nini zigera kuri zine. Zose zitetse ibifungurwa abanyeshure bafungura.

ikigo c'amashuri yisumbuye yubakishije amatafari ahiye ba gisakajwe n'amabati asize irange ritukura amadirisha hamwe n'inzugi asize irangi ry'ubururu abanyeshuri bari hagati mu kibuga kibuga kiraharuye nta byatsi bihari

Ikigo c'amashuri yisumbuye cubatse neza mu kibuga kinini cane. Amashuri yubakishije matafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera. Amashure asakaje amabati yera, ari munsi y'ibarabara rya kaburimbo. Mu kibuga hariho utwatsi duke duke ahandi naho nta vyatsi bihari haraharuye.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye ishure ryubatse neza risize irangi ryera imbere hakaba n'ikibaho abanyeshuri bifashisha mu kwiga gisize irangi ryirabura.

mu kigo c'amashure yisumbuye ishure ryubakishije amatafarahiye ku nkingi hasize irange iryera imbere ikibaho gisize irangi ryirabura harimwo intebe abanyeshure bicara ko bariko barakurikirana ibyigwa

Mu kigo c'amashure yisumbuye, Inyubako y'amashure ageretse kabiri yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera imbere hari utwatsi n'ibiti bateye dushariza ico kigo.

Mu kigo c'amashure yisumbuye kiri ahantu heza cane, hateye ibiti bitanga umuyaga, vyakuze birebire. Mu kibuga, nta vyatsi bihari, haraharuye. Kagabo ariko aja kw'ishure, ageze hagati mu kibuga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye amashure meza cane, Abanyeshure bari hanze bari gukina, harimwo uwuriko aranywa amazi kw'ibomba. Mu kibuga hateye ivyatsi ahandi naho ku ruhande haraharuye nta vyatsi bihari.

mu kigo c'amashuri yisumbuye, inyubako zubatse neza cane, amatafari ahiye, amabati yera ku nkingi hamwe no ku madirisha hasize irangi ryera, hari igiti kinini cane kiri imbere y'amashure gitanga akayaga, mu kibuga nta vyatsi bihari haraharuye.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye. Inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hamwe no ku madirisha hasize irangi ryera. Isakaje amabati afise irangi ryera. Mu kibuga bubatse aho umupira w'amaboko bawukinira.

Mu kigo c'amashure yisumbuye kiri ahantu hanini cane mu kibuga hagati hari igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'Uburundi. Impande yaho hari imodoka ihahagaze yirabura. Mu kibuga igice kimwe hariho utwatsi duto, abandi naho mu kibuga, haraharuye.

ku ishure rikuru yisumbuye nishure rifise inyubako zigeretse rimwe zubakishije amatafarahiye ku nkindi hasize irangigera iruhande 'iyo nyubako hari urusengero runini cane gubakeshije amatafarahiye hama rusize n'irangi vyera ku madirisha mu kibuga

mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako nziza igeretse rimwe yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera imbere hari igiti kinini gitanga umuyaga cakuze mu kibuga uruhande rumwe hariho ubutwatsi ahandi naho haraharuye abanyeshure bari hanze

mu kigo c'amashuri yisumbuye amashure yubatse neza cane igice kimwe na mashure ageretse ahandi yubakishije amatafari ahiye ku ruhande rwo hasi asize irangangiryera mu kibuga nta byatsi bihari haraharuye

Ikigo c'amashure yisumbuye ishure ryubatse neza ryubakishije amatafari ahiye. Mw'ishure hari intebe n'imeza ziriko ububiko bwa mudasobwa abanyeshuri bifashisha iyo bari kwiga hari bamwarimu bari imbere barahagaze.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako zubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera, mu kibuga hahagaze imodoka nyinshi cane. Hanze y'amashure hakikujwe n'ibiti birebire bitanga akayaga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, gifise inyubako igeretse kabiri ,yubakishije amatafari ahiye ,ku nkingi no ku madirisha hasize irangi ryera, hejuru sakajwe n'amabati yera ,mu kibuga hari imodoka ihagaze nini cane itwara abanyeshuri.

mu kigo c'amashuri yisumbuye inyubako igeretse kabiri yubakishije amatafar ahiye ku nkingi hasize irang igera mu kibuga barahubatse ikibuga c'umupira w'amaboko

mu kigo ca kaminuza mw'ishure ryubatse neza risize irangi ry'umuhondo ku ruhome hakaba harimwo n'utwuma ku ruhande imbere hari umuntu afise igikoresho co kubaza imbaho n'urubaho mu minwe

Mu kigo ca kaminuza, amashure asize irangi ryera, ku madirisha naho hasize irangi ritukura, mw' ishure harimwo ibikoresho ku meza, abanyeshuri bariko barigira ko, abo baricaye ku ntebe bariko barakurikira mwarimu imbere.

Mu kigo ca kaminuza, mw'ishure ryubatse neza, risize irangi ryera, imbere hari abanyeshure bahagaze, abandi nabo baricaye, hari n'amazi ateretse ku meza imbere.

Mu kigo ca kaminuza nishure ryubatse neza risize irangi ryumuhondo ku ruhome imbere hariho ivyuma abantu bariko barifashisha mu guteranya bambaye impuzu imwe irirabura undi n'impuzu ya kake.

Mu kigo ca kaminuza, mw'ishure hariho imeza nini iteretseho ibikoresho abanyeshuri bifashisha mu gukora, kwiga ivyerekeranye no kwubaka, nk'imetero, inyundo, umukasi, akuma gakata ibindi vyuma, agakata imbaho hamwe n'agatobora ivyuma.

Mu kigo ca kaminuza ni ishure ryiza ryubatse neza hejuru risize iranga ryera hasi niraangi ritukura mw'ishure hari umunyeshure hari gucapa ku meza nziza cane yera yambaye impuzu ya kake.

Mu kigo ca kaminuza mw'ishure ryiza riteye irangi ryera imbere. Abanyeshure bicaye mw'ishure intebe zikoze mu vyuma, umwarimu ahagaze imbere ari kubasobanurira ivyerekeranye n'icigwa.

Mu kigo ca kaminuza, ni inyubako yo gutegura amafunguro. Abanyeshuri bambaye impuzu zera hamwe n'inkofero, bahagaze imbere, bafise imeza iriko ivyo bategura. Harimwo ibitunguru bitukura abandi bari gukata abandi bari gutonora.

Mu kigo ca kaminuza, mw'ishure risize irangi ryera ku ruhome hamwe no hejuru, harimwo abanyeshure bari kwiga icigwa c'ubushakashatsi. Babiri bari imbere bari kumwe na mwarimu, ari kubereka ingene bakora ubushakashatsi, basubiramo ivyo yabigishije.

Mu kigo ca kaminuza mw'ishure ryubatse neza risize irangi ryera; imbere hari abanyeshuri hamwe n'abarimu bafise ibikoresho vy'ikoranabuhanga nka mudasobwa eka n'ibindi, bari kwiga kubikora.

Mu kigo ca kaminuza inyubako nziza cane yagenewe gutegurigwamwo amafunguro abanyeshuri bafise imeza n'ibiryo bakoresha mu gutegura amafunguro bambaye impuzu zera ku ruhande ahandi naho n'izitukura.

Mu kigo ca kaminuza mw'ishure rinini cane risize irangi ryera ku ruhome n'amadirisha manini atanga umuyaga. Abanyeshure bicaye bakikuje mw'ishure bose bariko barandika bafise amakaye n'ikaramu imbere yabo.

Mu kigo ca kaminuza mu ishure ryiza riteye irangi ryera imbere abanyeshure baricaye ku ntebe zikozwe n'ivyuma umwe arahagaze ari kubaza mwarimu ari imbere abasobanurira ivyerekeranye n'ivyigwa.

Mu kigo ca kaminuza. Kw'ishure risize irangi ry'umuhondo ku ruhome, harimwo ibikoresho, ivyuma vyinshi abanyeshure bari kwifashisha mu kwiga. Bambaye impuzu ziranga ikigo zirabura, abandi bambaye inkofero z'umuhondo.

Mukigo ca kaminuza mw'ishure ikoregwamwo ivyigwa vyerekeranye no kuvura abantu hari abanyeshure bafise inshinge muminwe hari n'umurwayi aryamye kugitanda. Bambaye impuzu zera hamwe n'udufukamunwa twera.

Mukigo ca kaminuza munyubako isize irangi ryera k'uruhome hari ivyuma vyinshi bihari bitanga umuyagankuba. Umugabo ari gukora arikuraba ivyovyuma uko biriko biratanga umuriro.

Mu kigo ca kaminuza ni ishure risize irangi ryera imbere. Harimwo igisata kijanye n'ukwigisha ivy'umuziki. Ibikoresho birahari nka piyano, eka n'ibitabo bifashisha umunyeshure yicaye ari kwiga.

Mu kigo ca kaminuza hari inyubako yubatse neza isize irangi ryera, imbere hariho n'utubati turimwo imiti, hakaba hari abaganga bari kuvura umurwayi, bambaye udupfukamunwa, uwundi yambaye inkofero yera, bafise inshinge mu ntoki.

Mu kigo ca kaminuza nishure ryubakishije amatafari acanze umusenyi n'isima imbere hari icuma kinini cane abanyeshure bari kwifashisha bigirako bambaye impuzu zirabura ziranga ikigo.

Mu kigo ca kaminuza nishure ryubatse neza tisize irangigera imbere abanyeshure bicaye imbere bari kwiga karimo na we ahagaze imbere ari kubasobanurira ivyigwa.

Mu kigo ca kaminuza nishure rikorerwamo ubushakashatsi risize irangigera imbere haramanitse ibitambaro ku madirisha bisa n'ubururu abanyeshure bambaye impuzu z'icatsi kibisi bari gukora ubushakashatsi ku meza.

Mu kigo ca kaminuza ni ishure ryiza kandi rinini risize irangi ry'umuhondo imbere. Ifise amadirisha manini kandi yagutse atanga umuyaga. Ku meza hariho imashini zitandukanye abanyeshuri na mwarimu bifashisha mu kwigirako barahagaze bamwe abandi baricaye bari kwiga.

Mu kigo ca kaminuza mwishure ryubatse neza risize iranga iryera hari ibikoresho abanyeshuri bigirako harimwo utwuma tura imbere ku meza abanyeshuri hamwe na mwarimu bari mw'ishure kwiga.

Ku kigo ca kaminuza ni inyubako nziza cane yubatse neza iteye amarangi yera imbere na cane cane no ku nkingi ni iyo guteguriramwo amafunguro abanyeshuri bambaye impuzu zera hamwe n'inkofero bariko barategura amafunguro ku meza.

Mu kigo ca kaminuza mw'ishure ryiza riteye irang ir isa n'icatsi imbere rikaba rifise urugi ukozwe mu vyuma mbere hari imeza isa n'icatsi kibisi hari umunyeshure afiseho ibikoresho hari kwiga ga.

Mu kigo ca kaminuza n'ishure ryubatse neza riteye irangi ku ruhome, harimwo ivyuma bitandukanye vy'amamashine vyo gukata ivyuma, abanyeshure bariko bariga bongera baraba uko imashine zikora.

Mu kigo ca kaminuza ,imbere ku meza nini cane, hariho ivyuma bihari ,bifashisha mu gukora amaterefone, hariho nazamudasobwa imbere bari gukora.

Mu kigo ca kaminuza n’ishure ryubatse neza rifise idirisha ritanga umuyaga ahantu bahiko barategura amafunguro y'abanyeshure bambaye impuzu zera hamwe n'inkofero bariko barateka.

Mu kigo ca kaminuza ni inyubako yagenewe guteguriramwo amafunguro. Abanyeshure bambaye impuzu zera hamwe n'inkofero bafise ibikoresho vyo guteka bariko barakata ibitunguru abandi bafise amacupa y'amavuta.

Mu kigo ca kaminuza, mw'ishure ryubatse neza ryubakishije amatafari ahiye iteye irangi ryera imbere ku ruhome, abanyeshure bafise imashini mu ntoke bariko bariga uko ikora, bambaye impuzu zirabura ziranga ikigo.

Mu kigo ca kaminuza, ishure ryagutse rinini, risize irangi ryera imbere, rifise amadirisha manini atanga umuyaga, abanyeshure baricaye bari mw'ishure mwarimu ariko arabigisha.

Mu kigo ca kaminuza. Ishure ryiza risize irangi ry'umuhondo imbere, hamwe n'irindi ryera. Abanyeshuri, bicaye ku ntebe zisize irangi ritukura, na bo bambaye impuzu zera hejuru bari gukirikirana ivyigwa.

Mu kigo ca kaminuza n'ishure rinini ryubatse ririmwo ibikoresho bitandukanye bigiramwo gukora ivy'ikoranabuhanga ,abanyeshure batatu bariko barakora ,hariho mudasobwa imbere yabo bari gukora.

Mu kigo ca kaminuza mw' ishure ryubatse neza cane ku ruhande rirasiz' irang' iryera, imbere harih' intebe n'imeza zirimw' abanyeshure bari kwiga, umwarim' ahagaz'imbere n' abandi banyeshure bar' iruhande yiwe, har' amadirish' arik' igitambara gikingir' izuba cank' umuco mwinshi, hejuru har' icuma gitang' umuyag'iyo hashushe.

Mu kigo ca kaminuza ,ishure ryubatse neza risize irangi ku ruhome ,hariho abanyeshure babiri bambaye impuzu zirabura hamwe n'inkofero zisa n'umuhondo. Bafise utwuma bari gukora turi ku meza.

Mu kigo ca kaminuza, mw'ishure ryubatse neza, risize irangi imbere ku ruhome. Hari abanyeshure bambaye mpuzu zera, bicaye mu ntebe zikoze mu vyuma kuu ruhande rwo hasi, hejuru ku meza, ni imbaho z'ibiti.

Mu kigo ca kaminuza, mw'ishure rinini ryubatse neza, amatafari ahiye. Imbere hari ibikoresho vyinshi vy'imbaho, abanyeshure bifashisha bariko bariga. Bambaye umwambaro w'impuzu zirabura kandi bafise n'udufukamunwa.

Mu kigo ca kaminuza, ikibuga c'umupira w'amaboko cubakiye neza, hari imigwi ibiri iri gukina mu kibuga, hirya hari amazu ahubatse, hari n'utwatsi hasi tugikura hamwe n'ibiti bitanga akayaga.

Mu kigo ca kaminuza mw'ishure riteye iranga irera imbere rifise ibikoresho vyinshi vy'ikoranabuhanga biri ku meza abanyeshure bambaye umwambaro w'ikigo wirabura bari kumwe na mwarimu afise agaka uka munwa imbere ari kubasobanurira ivyo ikoranabuhanga.

Mu kigo ca kaminuza, mwishure ryubatse neza risize irangi ryera imbere. Umwarimu ahagaze imbere, hariho n'icapa bamurikamwo ivyirwa. Abanyeshure bamwe baricaye bari kwiga, uwundi arahagaze arikubaza mwarimu ibibazo.

Mu kigo ca kaminuza, mw'ishure risize irangi risa n'icatsi kibisi imbere. Hari ivyuma vyinshi biri hejuru ku meza, na cane cane imeza isa n'icatsi kibisi. Hari umunyeshure yambaye impuzu yirabura ariko arateranya ivyuma.

Mu kigo ca kaminuza, mw'ishure ryubatse neza, rifise irangi ku ruhome, hari n'amatara hejuru meza. Imbere abanyeshure baricaye ku ntebe zikozwe mu vyuma hamwe n'imbaho. Bari kwiga umwarimu ahagaze imbere.

Mu kigo ca kaminuza, mw'ishure ryubatse neza riteye irangi imbere ryera, hari abanyeshure babiri bariko bariga bafise utwuma twugurura ibindi vyuma, bambaye impuzu zirabura hamwe n'inkofero zisiz'umuhondo.

Mu kigo ca kaminuza kw'ishure ryigisha ubuganga harimwo abarimu hamwe n'abanyeshure, bafise umurwayi bariko barigiraho kuvura. Hariho utubati tubitse imiti hamwe n'ibicapo ku ruhome vyerekana uko bashobora kwifashisha kuvura.

Mukigo ca kaminuza, n'ishure ryubatse neza cane ,imbere rifise amarangi atandukanye: iry'umuhondo, irisa n'ivu ku nzugi ,ku ruhande iryera, mw'ishuri abanyeshuri baricaye bambaye impuzu zera hejuru, bicaye mu ntebe zitukura.

Mu kigo ca kaminuza, inyubako bagitangira kubaka bacukuye umushinge ,hari n'ahandi bariko barubakisha amabuye ,iruhande harunze umusenyi hamwe n'amabuye ,abafundi hamwe n'abakoresha bahagaze iruhande bariko bariga ingene batangura akazi n'ingene bagakora.

Mu kigo ca kaminuza, ni ishure ryubatse neza cane rifise amatara abona hejuru. Abanyeshure bari mw'ishure kwiga ivy'ikoranabuhanga. Bambaye impuzu zirabura hamwe n'inkofero zimwe zirera, izindi na zo ziratukura.

Mu kigo ca kaminuza mw'ishure rinini cane, ririmwo ibikoresho abanyeshuri bifashisha mu kwiga ivy'ikoranabuhanga, ivyo kubaza eka n'ibindi. Bambaye impuzu z'ikigo hamwe n'inkofero zera, izitukur, hamwe n'izisa n'umuhondo.

Mu kigo ca kaminuza. Mu nyubako nziza cane iteguriwamwo amafunguro. umukobwa yambaye impuzu yera hamwe n'inkofero yera, afise isahani mu minwe iriko ibifungukwa.

Mukigo ca kaminuza, inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye, ku nzugi no ku madirisha hasize irange risa n'ivu, hejuru hasize irange ry'ubururu hamwe no ku nkingi, abanyeshuri benshi bahagaze imbere y'amashuri.

Mu kigo ca kaminuza cubatse ahantu hanini, heza, hari ikibuga c'umupira w'amaboko. Harimwo imigwi ibiri bari gukina umupira ,kandi iruhande yaho hari utwatsi duto duto hasi.

Mu kigo ca kaminuza mw' ishure rinini cane ryubakishije amatafari ahiye, imbere hariho imbaho zihari abanyeshuri bari kwifashisha mu kwiga kuzikora bambaye impuzu zirabura barambaye n'udufukamunwa

Mukigo ca kaminuza ,inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye ,imbere hari ivyuma vyinshi bahasize harimwo n'abanyeshure bariko barasudira ivyuma, bongera babikata, bambaye impuzu yirabura hamwe n'inkofero.

Mu kigo ca kaminusa mu nzu ikoregwamwo inama ifise ku ruhande ibitambaro vyera ibindi bitukura abanyeshure bicaye ku ntebe z'ivyuma bariko barakurikira inama

Mu kigo ca Kaminuza mu nyubako isize irangi ryera imbere ku ruhome ku nkingi hasize irangi ry'umuhondo abanyeshuri bafise imeza imbere yabo iriko ivyuma bari gukata bambaye impuzu ziranga ikigo zirabura.

Mu kigo ca kaminuza, n'ishure abaganga bifashisha mu kwiga ivyerekeranye no kuvura abantu, umurwayi aryamye ku gitanda, abaganga hamwe n'abanyeshure bahagaze hejuru yiwe, bafise inshinge ari kubigisha ingene batera urushinge.

Mu kigo ca Kaminuza nishure ryubakishije amatafari ahiye ifise amadirisha y'ibiyo bibona kandi riteye irangi ryera imbere abanyeshure bafise imashini nini cane bariko bariga ko bambaye impuzu ziranga ikigo zirabura.

mu kigo ca kaminuza ishure ryubatse neza cane imbere risize irangi ryera hamwe n'irindi ry'ubururu abanyeshuri batari bake bari kwiga ku meza nini hari ibikoresho bari kwifashisha mu gukora ubushakashatsi abanyeshure bambaye imyenda isa n'icatsi k'ibisi

Mu kigo ca kaminuza, ishure ryiza cane ku ruhome hasize irangi ryera. Hejuru amabati afashwe n'ivyuma. Mw' ishure hariho imeza iriko ibikoresha abanyeshuri bifashisha mu kwiga ivy'ikoranabuhanga.

mu kigo ca kaminuza inyubako yubatse neza isize irangi imbere ifise amadirisha atanga umuyaga mw' ishure abanyeshure baricaye ku ntebe nziza umwarimu ahagaze imbere ari kubasobanurira ivyigwa

mu kigo cya kaminusa mwishure rinini cane ryakira abanyeshuri benshi ifise amadirisha atanga umuyaga imbere ku ruhome hasize iranga ryera abanyeshure bari kwiga mwarimo na we ahagaze imbere

Mu kigo ca kaminuza inyubako nziza cane isize irangi ry'umuhondo imbere, inyubako irimwo ibikoresho vyo guteka, abanyeshuri bambaye impuzu zera hamwe n'inkofero bariko barateka.

mu kigo ca kaminuza, ishure ryubatse neza risize irangi imbere yera, abanyeshure hamwe na mwarimu bari mw'ishure bariko bariga, hariho n'ivyuma bariko bararaba barigirako.

Mu kigo ca kaminuza ishure rinini ryubatse neza, imbere risize irangi ryera. Abanyeshure ni benshi cane harimwo abahungu, abakobwa bari mw'ishure bariko barakurikirana ivyigwa.

mu kigo ca caminusa mu ishure ryubatse neza cane risize irangi ry'umuhondo hari ibyuma by'umuriro umunyeshure ahagaze imbere yambaye inkofero y'umuhondo ariko arasigurira abandi banyeshure

Mu kigo ca kaminuza, ishure ryubatse neza risize irangi ry'umuhondo imbere ku ruhome, hari imeza nini cane abanyeshuri babiri bariko bigirako guteranya ivyuma.

Mu kigo ca kaminuza mu kibuga hagati bariko bariga ivyo kwubaka hari abanyeshuri bambaye impuzu zirabura hamwe n'inkofero z'umuhondo harimwo abahungu n'abakobwa.

mu kigo ca kaminuza ishure ryubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi yera inzugi zisize irangi ry'ubururu abanyeshuri babiri bambaye impuzu zirabura bari gukora ivyerekeranye n'ibitanda

Mu kigo ca kaminuza ishure ririni ririmwo ivyuma vy'ikoranabuhanga abanyeshure bari mw'ishure baricaye bariko bariga gukora amaradiyo gukora mudasobwa eka hamwe n'ibindi.

Mu kigo ca kaminuza inyubako nini cane isize iranga igera imbere irimwo ibikoresho vy'ivyuma vyinshi hamwe n'ibikoresho vyo gukata ivyuma abanyeshure barimwo imbere bariko barakata ivyuma.

Mukigo ca kaminuza; inyubako nini cane irimwo ibikoresho abanyeshure bifashisha mukwiga ivyerekeranye kwubaka hamwe n'ikoranabuhanga. Umunyeshure yambaye impuzu yirabura ariko arakora ivyerekeranye n'ivyigwa biga.

Mu kigo ca kaminuza ishure rinini cane ririmwo ibikoresho vy'umyuga harimwo abanyeshuri babiri umwe yambaye umuzu yirabura bari gukora baterateranya impfinga mw'ishure.

Mu kigo ca kaminuza, mu kibuga hagati hariho ivyatsi hasi, bikikujwe n'ibiti vyakuze bitanga umuyaga. Abanyeshuri bari kwiga ivyo gupima inzu bagire bubake. Bambaye impuzu zirabura abandi na bo inkofero zitukura hamwe n'ibisa n'umuhondo.

Mu kigo ca kaminuza mw'ishure hari ibikoresho abanyeshuri bifashisha, mu kwiga ivyo kubaka hari imetero, inyundo, umukasi ,akuma gatobora ibindi vyuma, icuma gikata imbaho n'ibindi.

Mu kigo ca kaminuza, ishure ryubakishije amatafari meza ahiye rifise idirisha rinini ririko ibiyo bibonerana, imbere yidirisha hari abarimu bagera kuri bane bahahagaze harimwo uwambaye impuzu nini yera.

Mukigo ca kaminuza mw'ishure ryubatse neza rifise irangi ryera ku ruhome. Abanyeshure baricaye bariko bariga, bicaye ku ntebe n'imeza zikozwe mu vyuma.

Mu kigo ca kaminuza. Inyubako yubatse neza isize irangi ryera imbere, ifise amadirisha manini atanga umuyaga, y'ibiyo bibonerana. Imbere hari abanyeshure bariko barategura ibifungurwa, bambaye impuzu zera hamwe n'inkofero.

Mu kigo ca kaminuza, ishure rinini cane ryakira abanyeshuri benshi, ryubatse neza risize irangi ryera imbere, rifise n'amadirisha atanga umuyaga manini, abanyeshuri batandukanye bari mw'ishure bariko barakurikirana ivyigwa.